Uunafaalama mbuka wokutekula oohi owuna oshilonga oshinene molwaashoka ohawu palutha oshigwana niikulya iitalala. Ohayi kwathele woo aanafaalama ya mone iiyemo ano mokulanditha oohi mono taya mono mo iimaliwa yo ya vule okwi ikwathela.

Ombuga ,ehala mono iha mukala mu na omiti odhindji. Oondundu dhili komeho oonene nomagumbo oha ga kalamo omashona.

Ehala lyokuthuwa po mpono pena iipundi iitokele nomulilo gwa temwa, ano guli nee pooha momulonga naantu ya kuutumba ngaa nee taya kundathana sha pehala mpoka.

Okatenga ka hongwa nawa, e tamu tulwa omeya. Ohamu vulu nduno okutulwa nande iinamwenyo tayi tekulilwa mo, nande oohi, omo hadhi kala dhi li moka tadhi kokele mo.

Onduli tayi nu omeya yili mombuga. Ombuga ehala ndono hamu kala iinamwenyo. Ano onduli nee oyina omagulu omale.

Omakwiga gaali, limwe enene limwe eshona, ano lyina nokakwiyona kalyo taga pupula omayulu gago metoto.

Egumbo lyili pamuthika goshingoli omiti dhilipo, omamanya, iipundi, omuntu akuutumba pondje goshilumbu. Ano pehala mpano opo pehala lyokwiinyanyudha okwiikutha woo omaza.

Ondama yomeya ya tungwa momukalo gopashingoli ano guna oondhopi, aantu ya thikama po noohi dhili momeya. Ondama ndjino oya tungwa po opo aantu yakale taa tekulile mo oohi nelalakano lyokulya oshowo okukwatela po iinamwenyo.

Edhiya lya tulwa uunete kombanda yomeya. Medhiya muno nee, ondjatopolwa . Aantu otaya vulu okushininga opo ya kwatelemo iinamweyo yawo momeya ngaashi oohi.

Oongombe dhoombalamana ano oongombe dhino hadhi kala olundji koofalama dhi li moshigunda, na odhina omalutu omawanawa, dho odhina omaluhinga. Oongombe dhino odhindji dhoka dhili mo odhina omalwaala omatokele nomaluhinga.

Ehala lyi li pomuthika gwoshingoli, aantu ya kuutumba pondje, omalamba ga tema ge li molwaala olutiligane, aantu oye li pondje taya popi ano taya nyanyudhathana.

Iikulundundu iinene nomamanya ohayi longithwa nee oku napa iimuna ngaashi iikombo, nosho woo aantu haya vulu okuya pomahala mpono yatale nkene tashi monika nawa nosho woo okutungitha omagumbo.

Oondhila dhomomeya, oondhila dhono ohadhi kala olundji momeya na ohadhiya ethimbo lyomvula. Omvula ngele yatameke okuloka ohadhi ningi odhindji na otodhi adha olundji dhili pomikunkulo dhomeya nenge dhili lela momeya momwene.

Egumbu lyatungwa pamuthika goshingoli, ekuma, omiti hadhi ithanwa omilunga dhi li pooha dhehala, ekuma lya ningwa noodhopi nomwiidhi.

Onyama yondjuhwa, omatama gatetwa , omboga yoshiwambo, oNgalamwithi yaShiteni nonamunate oyili poshitaafula.

Omusamane nguno ha longo moshikunino. Oshikunino shoohi nosho wo oshikunino shomiti, mono ta pe oohi iikulya, opo yi vule oku ondoka nawa yi na uukolele.

Aantu ye li yane ye li moshikunino, ano mehala moka hamu kala mwa kunwa iimeno, gumwe oku na embo ta shanga shoka tashi ningwa.

Oongolo dhi li ndatu tadhi tondoka mehala mwa kukuta mu na omwiidhi gwa kukuta nomamanya nontsi tadhi fundu sho tadhi tondoka.

Okambakumbaku ke li mokati koshikunino. Okambakumbaku haka oke na iinakugwanithwa oyindji. Ohaka vulu okulongithwa okukuna, ohaka vulu okulongithwa okukutha po iimeno mbyoka inaayi gwanithwa, omuntu ta ende moondjila mono, iimeno e tayi zi po.

Uumenye oonguluwe yili mombuga tayi napa, omatudhi giinamwenyo geli pevi iiyanda nosho woo omwiidhi.

Omeya otaga kunguluka. Omiti odha mena dha ziza nawa dhatya omafo omazizi nomamanya.

Iiyimati iizizi yina omafo omakeleka, yakunwa yalandulathana. Ohayi liwa noyasimanekwa unene momuthigululwakalo gwAawambo.

Onduli ohayi li omwiidhi, oshowo omafo gomiti. Oyina othingo onde ndjono hayi vulu oku adha iitayi mbi yili pombanda vule yi mone uunapelo wa gwana. Momatemba omo hamu tulwa omeya opo ooonduli dhi vule okunwa, osho wo omuti uuna tadhi wendwa.

Ehala lya ziza nawa lyoshikunino . Oshikunino osha tulwa iinima pombanda yokukelela omutenya. Omuntu a kutumba ano ta teya shoka akuna.

Iimeno yaziza nawa yi li moshikunino. Iimeno mbino ohayi tekelwa nomeya haga zi mominino. Ominino ohadhi kala dheenda pokota goshimeno, opo oshimeno shi vule okukoka nawa.

Iimeno yaziza nawa nawa, yatya omafo omazizi yakunwa moshikunino mono.

Omiti odha mena mombuga komamanya. Omiti ndhino ohadhi koko unene pomahla mpono inaadhi pumbwa omeya ogendji.